Shuchchan keexettidaa phooliya pooqiya giddon daro kifileti de'iyoogeenne dozzay geeshsha carkkuwa immiyage des. Ha kifiletikka dumma dumma oosuwa oottanawunne dumma dummabaassi go'iyageeta.

Erissoy asayi erenabaanne ootanna koshiya oraattaba yootiyo woykko xuufiyan qonccissiyo ogee. Ha erissoy dumma dumma sohuwan kaqettanna woykko odettana danddayees.

Issi issi woykko cora macca asay ba daarinchchan tukke xaliya tokkidi dichchoosona. Aguppiya yeggidi haytta tukkiya essikko tukkee cammeesinne qassi daro harggiyawukka maaddees.

Issi keettaa gaden ala uuttay sippi giidi kumidaagaappe guyye baggaara qassi wolqqaama mittay kumi uttiis. Hagaa malay darotoo beettiyoy ganddaa heeraana.

Toophphiya giddon murutettiya Mangguwa murutaappe issuwa gidida keekee mangguwa juusiya daro biittaawati dosidi go"ettiiddi de'oosona. Ha murutaa go"ettiyageeti merettido gallassaa xeellidi shammana bessoosona.

Asayinne kaamee hemettanawu giigida ogee de'ees. Ha sohuwa heeran dumma kattanne ushsha keettati hegaadankka asayinne hara ambbatun poo'uwa immiya koorinttiya mittati de'oosona.

Hagee xaafanawu woykko xifatiyaa loyttanawu maaddiyaa dumma dumma meraara de'iyaa xaafo buqurati ayba ayba getettiyoonaa? qassi eta qoodaykka woysaa gakkiyoonaa?

Goshshaa oosuwaa ayfiyappe issoy badalaa zerettaa gidishin; badalay darotto ho'oy de'iyo heeran mokkiyaga gidishin dumma dumma go'an pe'ees. Badalaaa zerettay zeriyo kasiya kaaloy de'ees.

Qeeri ayruuppiya giyo kaame qommoy hara kaametu ubbaappekka aadhdhidi eesotiya zammaana kaame giyogaa. Qassi bootta ayruuppiyo shubeere laaggiiddi aadhdhiyode a eesoy carkko mala.

keehippe malaaliyaa hanotan merettida wolayitta yelagaa malaatayi diyoo wottanawu maaddiyaa caammaa. Garssa yedhdhiyoosayinne giddo baggayi bootta mulxxa gidiyoode hankkosan maalaatayi des.

Keehi aahonne xeellanawu lo'iyaa sohuwaan cora asaa meraara de'iyaa ashanguluuteti ayssi eqqidonaa? ha misileti qassi ubbaykka asaa maayuwaa milatiyagaa ayssi maayi uttidonaa?

Goshshanchcha shooqan mokkiya miitta ayfettinne biittappe mokkiya unkkotti dumma dumma asaa na'awu galla galla allaliyaa immoosona. Hagaamala sohuwan sunkkuruttoy, loome, ananaasenne qassi harabati deosona.

Issi luxetta keettaa dirssa giddon ya baggaara cora keettati beettiyoo wode qassi ha baggaara maata giddon de'iyaa asi uttibeena oydeti lo"oosona.

Guuta naati woykko qeeri naati bantta luxetta wurssiddi ubbaykka ciishsha oyqqiddi anjjetosonna. Ha luxidda qeeri naati anjjettiyo issi mala maayuwa maayidosona.

Ta wodeppe luxetta wurssa simmada machchiyoo ekkada hagaa mala puulattida keettan iira naata yelada de'iyakko tawozanayi keehippe ufayittana. Oyidee keehippe puula.

Goshshaa murutaa ayifeta cakkiya maashinee cakkiiddi de'iyagee beettes. Ha maashine cakkido kattaa ayifiya maara oyttidi maxiyanne shiishshiya asay corattidi de'iyagee beettees.

Nu biittan issi awash bank giyoogeeti yiidaageeti asay he bankkiyan miishshaa qoraphphana mala erissiyoogaa be'ada tankka ta biraa yan wottas shin eti aykeena ammanttiyoonaa?

cora macca naati issi sohuwan beetiyaageeti asaassi keehi lo'iya maayuwa erissiidi beetoosona. ha maayoykka qassi daro wode giyan wolaytta asaa oonatettaa qonccissees.

Issi suuqiyan dumma dumma uyiyobatti de'osona. Mirindday, mangguwaa jussee bayzziyogan duussaa kaafanawu danddayettees. Taani hagaa mangguwaa juusiyaa uyanawu keehin dossikke.

Miizzaa zal"anchchati hachchi giyan booraa shamaa gittoosona. Qassi ha wodiyan goshshawu gakkida mirggoy woykko keeda booray giyan keehi daro al"ees giyoogaa.

Kuttuwaa heemiyoge goshshanchchaa dichchawu keehin maadees. Kuttoy walakkido zerettay qassi darotto dichchanawu ha kuttuwaa qommoy injjettees. Haga mala kuttuwawu phuphphulle keehin ordde.

Keehippe gal'ida qorqqoro keettaan diyaa dumma dumma merappe merettida misileta. Ogiyaappe hini baggaara matan de'iya asayi mittaappe medhdhidoogaa bollan diyaa cora misiliyaa.

Bambbare daaxxidi woykko qayiyan hara kattara gattidi miyo keehippe poogiya darkko katta qommo. Ha katta asay qayye coommi coommiddi meesi.

Issi ambbaa gidon de'iya keehiippe xuntta Vieira zal'iyonne shammiyo suuqeenne bayzziyobati shanxxaara miccetti uttidosona. Ha sohoy xeelliyode aybba un'ii haakko hagee!

Tohossa Toophiya dalgga manttiya marccuwa qaatiyo ooso eqqota yaagiya erissuwa qonccissiya malatay salo malatiya mera de'iyoogee beettees. hegappe qassi sintta baggaaga meray ay malati?

issi keettaa meraa laammiya cora maata mala maayuwa maayida asati beettoosona. ha asati maayido maayoy qassi maata mala puuttuwaappe merettees.

Suukiya giddon dumma dumma miishshata ehidi doori wottidoogappe dariya bagga barkka suuqiya kummidaba malatiyaagee de'ees. appe garssa baggaara qassi adil''e Jarkkaniyan de'iyaagee aybbe?

Wolliwoloy asaane dumma dumma buqura caaniddi woykko tookkiddi haattappe pinttiya zamaana haatta toga miishsha. Ha toga miishshay keehippe cora asaa tokkees.

Issi keettaa giddon de'iyaa qoodan cora amppuuleti keetta giddoy ay keena xuma gidikkone korinttiyaa wolqqaappe dendidaagan keettay poo'uwaa wagaggi uttiis!

Bantta huuphphiyaa giigissiidi de'iyaa attuma naati sintta baggi ayssi xeelliyoonaa? ha baggaara de'iyaa na'aappe ya baggaara de'iyaa na'ay ayssi ha baggi xeellii?

Naa"u macca naati eqqidaageetuppe issinniya karetta gidiyo wode attidaara qassi arssa eti naa"aykka bolla baggaara maayido maayoy issimala shin eti awa biittaawee?

Badallay goshshanchcha gade giddon mokkiya bayzzin daro miishsha ekkiyanne daro asaa naatuyo namissa xayssidda katta ayfe. Keehippe irxxa heeran mokkiya katta ayfe.

Issi issi attuma asay ba huuphiya macca naata gididi dichchanawu daro awaaqetees. Hay maasho a diga ubba oona ginkka etaara giigennashin.

Hagee misiliyaa bolli beettiyaagee wolaytta ambbaa giddon bodite ambbaa toho kuwaasiyaa citaa yaagiyaa malataa bolli de'iyaa kuwaasiyaa misiliyaa be'iidi de'ettees.

Dumma dumma usttay gidduwan de'iyo kattay ta doonaara haattaa ehidi de'ees. Buddena bolli cora ustta wottidi shiishikko beye aynettiya woykko cora qommuuwan giigida katta geettees.

Keetta keexxidi aassidinne mittaa issuwaa issuwa bolli qachchidi qassi bolla baggan yeechchaa hiixxana koshshes. Hegee xayikko iray bukkiyoode di'oy keettaa shokki efana danddayes.

Kaamee goyyidi zerido sohuwan ordee boo'ee boo'ee de'iyaagaa bolli zerettida kattay mokkidi de'iyaagee beettees. qassi ha shooqaa aahotettay awuppe awasee?

Luxiyoo luxetta keettaa giddon daro maccanne attuma naata maarara uttisidi luxisiidi de'iyaa attuma luxisanchchay beettees. qassi he keettaykka urqqay a bolli tiyettibena.

Paray yeehuwawu yettawu ubba qassikka ufayssawu toggiyo keehippe bonchchonne gita gamma mehe. Ha togga woykko gamma mehe keehippe woxxiya so medosa.

issi sohuwan eqqida macca naati diyaageeti bantta matan beetiya keehi lo'iya maataa boli eqqidosona. ha naatussi bayra halchchoy aybee giikko asaassi kiittaa aattanaassa.

Issi keetta aawa, aayenne etti yeliddo naatu issippetettay tuma keehippe lo'eesinne ubbakka qassi amoyees. Etta siiqoy asi ubbi hananawu amottiyooga.

Badallay araddanne irxxa heeran zerin mokkiya daro qommo kattatura gattiddi miyo katta ayfe qommo. Ha katta ayfiya haatta ushidinne harummidi dichoos.

Heeraa irxxatettaa nne iraa yesuwa hanotaa giigissanawu abee de'iyo mittaa puutiya tokkanawu asay issippe bees. Sinttaara maccaara sharbbiya qooriyan xaaxaasu.

Modhdho ashoy boora woykko macca miizziyo shukkin beettiya keehippe orddissiyanne payyatetta naagiyaa bonchcho katta. Ha modhdho ashoy bullachchawu darotto shuketees.

Mittaa tokkiyogee awa wodiyan shiiqidi shemppanawukka maaddees. Mangguwaa milatiya mitay qassi kuwa xalaalawu gidennan qumatettawukka maaddiya doza qommotu giddoppe issuwaa.

Dumma dumma meraara de'iyaa sayneti de'iyaageti giyaan micetti uttidaageti biran woysaa ekkiyaaba milatii? eta sunttaykka aybaa aybaa getetti xeegettiyoonaa odite?

Guutta heezzu naatii bantta huuphiyan gozddaa woykko puulaa immiya miishsha wottidosona. Huupheekka dadettiyooge macca naati bantta puulaa naaganawunne huuphiya dichchanawu maaddes.

Ashoyi, daabboyi, buddeenayinne oyittay maanawu giigidaagee beettees. Ha kattay min namisawu maaddiyogaaninne miya asay wolqqaaranne meraa puulattidi de'anawu maaddiya katta qommo gidiyogaan erettees.

Xoossa yetta yexxiya yettanchchati ubbay issi mala woosa keetta maayuwa maayiddi eqqidosona. Ha yettanchchati bantta huuphiyakka qachidi lo'idinne puulatidi uttidosona.

Hiyyeesatettay daro qoho gaasuwan kawoy maaddanawu safttineetiyan gelisso asatuppe issoy di"uwa teqqanawu boo'iya medhdhees. Ha bitanee maata mala qophiya wottiis.

Shaafa haattay coo giiddi goggiya dumma dumma buqurata meecanawu maadiya meretta imotta. Ha haattay asaa naati bollanne maayuwa meeciyo haatta.

Issi issi asay katamaa biikko biiraa uyidi mattottennan dogidikka so yeenna. Haaha laa ayba gudebakkonne uyoppite giidi odin odin siyenna tulle asakkonne erettenna.

Haahuwaan de'iyaa asaa woykko buquraa a likkiyaan woykko ginan demmidi shoccana danddiyiyaa masaree woykko birataa xeelliyoode nuna shoccaniyaaba milatiyo giishshawu yashshees.

Macca naati baalay woykko bullachchay gakkiyoo wodiyan wodiya bantta huuphphiyaa bolli hara huuphphiyaa gujji ekkidi hemettoosona shin he huuphphiyaa shammiyoogee daro bireeshsha?

Dumma dumma maayuwaa hegekka wolaytta wogaa qonccisiya maayuwaa maayida attumanne macca asay issisan shiiqidi wolaytta televzhiniyaa malatay deiyo cenggurssa attiya miishshan ayi haasayidi de'iyona?

miyoode kushiyaara ma ma giyaa dumma dumma qommo murutaappe giigida berggeriyaa yaagiyoo kattaa. Ha kattaa miyoodekka lo''es mi makkinkka upayisses.

issi ceega keettay beettiyaaga matan maatay kummi uttiis. ha keetatikka darotoo katamaa heeran beetiyaageeti asaa issisan wottiyaageeti keehi daro lo'o malatoosona.

Attuma naatunne macca naatu huuphiya giigissoy keehi dummatees. Attuma naati bantta huuphiya maashiiniyaani ziqqi oottidi qanxxissiyode macca naati qassi adussn dichchidi dadissoosona.

Haatta giddon dumma dumma yashshiya cora meretati de'oosona. Etappekka qassi issooti issooti asaa qohokkona shin hawulaashshoy asaa demmikko wurssi baari aggiya keehi yashshiya mereta giyogaa.

Dumma dumma tiran gooshettiya meedosati daroto shuchchaa kooppuwaaninne issi issito qassi mittaa bollankka de'oosona. Korchchee qassi haatta heerankka de'iya tiran gooshettiyabatuppe issuwa.

Tana istta gin daro biittaa kaalettiya asata gakkanawu de'iyageeta luxissi kessida Baddeesa naa"antto xekkaa luxetta keettaa. Ha luxetta keettan eran kumida luxissiyageeti de'osona.

naa'u makkiyo miishshaa giddon de'iya issi sohuwan uttidagee aybee? garssara maataa meraraa de'iya ha naa'u miishshay uttidogee aybee? miishsha giddon de'iaygee ayba maaddi?

Issi woosa keettaa giddon cora asaynne amarida buquray de'iyaageeta gidishin, Asay maayido maayuwa meray ay malatii? Asaappee zokkossa baggaara zo'onne adil''e ciishsha meray de'iyoobay aybee?

Kaamiya goommay kaame issi sohuwappe hara sohuwa baanawunne yaanawu maadiya irxxo meray de'iyo kaamiya toho. Kaame goommay xayikko qaaxxana danddayenna.

Dumma dumma wodetun dumma dumma sohuwan polettiya ayyaanaama shiiquwan odettiya xoossaa qaalay asaa de'uwa ay keena laammiyonaa? Hagaa mala shiiqoy darotoo awu heeratun dariyonaa?

issi keehi lo'iyaa macaassiya shendderaa kattiyaari matan diya masooppee aappun biree? qassi ha macaassiya ay mala meray diyo maayiyobaa maayadee?

Hare gaaree asaa naati daafuraa shemppissanawu darobaa issi gutti efanawu maaddes. Ogiyaa doonan diya oyidee asay dhayyiyaanne tukkiya uyiiddi uttiyogaa.

Donoy nu bollaassi wolqqaanne ho'uwaa immiya qumaa qommotu giddoppe issuwaa . Xiilliyaara walakkidi pososiyaa kattinikka donoy iita mal'iyo gishshawu asay donuwaara pososiyaa kattees.

Kase wode nu heeran de'iidi aggidi kare biitta biida asati baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan wolaytta maayuwaa maayidi pootuwaa denddi denddidi yeddiyoogaa be'iyoode ayba lo'ss giidetii?

Ya baggarane ha baggaara karetta meraara de'iyaa eraadoonee cengurssaa asaayoo gattanawu maaddiya buqura getetti erettees. I ekkiyoo miishshaykka hegaadan darenna.

Wolayttan wogaa qonccissiya maayoy xeellanawu keehin lo'yagaa maayidi issi erettida yettanchchay harasa biiddi de'ees. Maayoykka qassi adidhdhe ciishsha zo'onne karetta meraappe giigidaaga.

Bullukkoy Wolayttan maccaa asay maayiyo, iita lo'iya, wogaa maayotu qommotuppe issuwaa. Durssanchchati bullukkuwaa gixxidi Wolayttattuwaa durssaa duriyo wode keehi lo'oosona.

Kaamiya ogiyan karettaaninne boottan malaatettida asay kanttanawu maaddiya malaataa. Kaamee waayettennan issisaappe harasaa baanawu maaddiya isipalttiyan ogiyaara bululiya kaamee beettes.

Issi kawotettan kaalettiyaa daanatti go'ettiyo kaamiyaa mittaa kuwaa xaphphon eqqasu. Heeray keehin irxxa gidishin xeelanawukka keehin injjeettees. Maataa tokkidoge sa'aan shuchcha moogidoge hemettanawukka injjettees.

Tana issi issi sinttaa baroy miido macca asatu sinttay be'iyo wode keehi yashshees. Tani qassi hegaa mala sintta be'iyode woxxa xaya xaya giissees.

Issi heeraa sheeshshat banttaa wogan galbbaa maayidi binnaanaa simbbirdinne he binnaanaa urqqaa tiyoosona. Hegee etawu wogaa gidikkonne urqqaa be'iyo wode miidobay uyidobay kiyananees.

Kaamiyaa danuwaa teqqanawu daroto akekisuwaa immiyo haggaazza gattiyogan qassi seeraa naagibenagetta seeranawu he sohuwan oottiyagetti tirafikketta geetetoosona. Etti woykko tirafiketi maganxxuwakka miyogan waysoosona.

Katamaa katama milatissiya mittati ogiya woykko isppalttiya doonan ha"i birooni tokettidosona. Hagaadan katamay xeellanawu puulattidi uttikko daro asaa katamay de'a de'a gees.

Cora attuma asat issippe bantta oosuwaba tobbnawu issi soha shiiqidosona. Eta giddon issi asikka xeellanawu lo'enna maayo maaydaynne iitiya asi baawa.

Toophphiyaan dumma dumma asaa sheeshshay de'ees. Hageetuppe issoy somaaliya dalgga manttiyaa dere asaa gidishin ha dere asawu eta qumma kattiyo wogaay, maayuwaa wogay, durssaykka hegaadan de'ees.

Cora yelaga naati uyiyo ushshay ikka sakkarissiyaagee "biiraa" geetettiyaagaa yelaga naati uyiyoodee uluwakka dichches goosona. Ha ushshay darotoo quma keettaninne harasan barkkaka bayzettees.

Dumma dumma meraara keehippe puulatti dadetti uttida masoofiyaa yaagiyaa qumaa woykko kattaa wottiyoo buquray de'iyaagee beettees. hagee qassi bonchcho buquraa getetti xeegettees.

Hagee naa"u booraa issippe gatti waaxiyoogan biittaa goyyiyo ooso qommo geetettees. Ha oosoy asay kushiyan oottiyogaappe issi guttan daruwaa oottiyoonne qassi daro muruta demmiyo ooso qommo.

issi sohuwan uttida cora asati beettiyaageetuppe amariodaageeti eqqidaageeti ayssi un'ettiyoonaa? qassi ha asatuppe cora macaageeti ayssi ha sohuwan beettokkonaa xeeliyoode?

Dumma dumma sooni giigiyaa saamunay de'ees. Hagaamala saamunay zal'iyawu qaaxiyaa asawu keehin wore de'ees. Ayssi giiko so giddon beetiyaa miishshaa gidiyo gishshasa.

Ha maayoy asaassi de'iyaa oonatettaa qonccissanawu maayyiyo maayo gididi maaddeees. Hegeekka kaassanchcha gidiyooga woykko tamaare qassikka woosa keettan yexxiya koyre gidiyoogaa qonccissees.

Xoosay anjjo tuma! Dumma dumma amanuwa buqura bantta kushiyan oyqiddi xoosa yetta yexxiya xoosa keetta asatti keehippe lo'osonna. Ha asatti lo'uwa odanawu qaali baawa.

Issi gitanne xekkaaraa de'iya keettay ay mala meray de'iyoo qalamiya tiyettidee? He keettaa karen cora asay uttidaagaa gidishin, etappe yabaggaara bettiyabati aybee aybee?

Issi maccaasiyaa wogaa maayuwaa maayada penttida tukkiyaa duuqqaydda de'awusu. Ha duuqqettiiddi de'iyaa tukkee kuttuwaa ayfiyaa malatiyoogaappe denddidaagan hagaa mala ekkada uya uya gees.

Luxanchchatti daro metuwanne tugaa aatiddi bantta luxetta wurssiddi anjjettiyo wode luxissidda yelidagetta qassikka luxiadaageta ufayssay yeesigees. Tummakka keehippe wozana giddo geliyaaba.

Maata meraara de'iyaa mittaa bonccoy beettiyoode ha bonccuwaa hayttay aybaa hayttaa milatii? qassi ikka kuwatettawu maaddiiye maaddenee? ha miittaa bonccoy xaliyaassi maaddii?

Wogga dirssay direttidaagaa bolli dumma dumma misileti misileti uttidaageeti luxettaa go"aanne asaa naati misiliya xeelliyogan issi issi lo"iyabaa akeekanaadan oottiyogee ufayssees.

Toophphiya banddiray heezzu qommo meray de'iyo issi issi meray ba dumma birshshetta oyqqiddo oonatetta qonccissiya banddira. Ha banddiray maata mera koyruwan oyqqis.

Booray goshanchchay ba gadiya goyyanawu qassikka bayzzidi marccuwa ekkanawu maaddiya maata woykko dooza miya medosa. Ha so medosappe ashuwakka shukkidi demettees.

Beettenna xoossaa ayfiyan be'idobadan ammanidi kaalliyogee keehippe maalaaliyaba. Ha be'ibeenna xoossaa ammanidi be'ibeenna saluwa baanawu de'etees giidi kaalliyogee ay mala maalaaliyabee?

Toophphiya banddira ba kushiya oyqqidda bootta bullukkuwa maayidda cimaa aaway tuma keehippe goobanne bochcho aawa. Qassikka ubba asatti keehippe mino asatta.

Hancciiciya giyoo doozzaa puutee yelagay biron dicciyagee beettees. Hancciice beni wode asay urqqatidabaa woyikko miiriqidaba geeshshanawunne dumma harggiya leemisuwassi duuhiyappe paxanawu go'ettiyo mitta qommo.

Budeenay gashiyanne dumma dumma katta ayfetta issippe gatti munaqqiddi giigissiyo toophphiyan keehippe erettida quma. Budeena bolla de'iya qumay keehi mali'iya dumma dumma kattata.

Payya lo"iyaa keettaa keexxi simmidi qorqqoruwan diriyoogee keehi lo"o. Qorqqoruwan diriyoogee shuchchaagaa keena ammanttana xayikkonne shuchawu wolqqay gakkenna asay haraban diriyoogaappe qorqqoruwan diriyoogeekka lo"o.

Askkaaddoy gaden mookkidi gakkiyaa mitta qommo gididi a ayfee ka'in miyo wode pala mal'ees. Askkaaddoy muussa xalla gidennan kuwaassikka maaddees.

Badalay zeretti mokkidi caariidaagee waayettidi zerida goshshanchchay hegaa be"iyoodee keehi ufayttes. Ha zerettay qassi ayfidi bayzuwawu woykko namisawu maanawu gakkiyoodee qassi so asaara ubbay ufayttes.

Puulatettaaninne imattaa mokkidi moyssiyigan erettiya leewii iriizorttee wolayttaaninne hawaasan daro asaa haggaaziiddi de'ees. Ha iriizorttee biittaawatussi haggaazaa immiyogaappe gujuwan daro yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiis.

Sa'aara hemettiyaa gal"amushiyaa milatiyaa buquray micceti uttidagee xeelliyoo wode ayba iites gidetii! nuuni qassi ha buquraa shammanwu koyiyoode a gateekka daro gidaagee yashshees.

Cora asay issisan uttidi zorettidinne tobbiiddi de'osona. Hagaa mala tobbettay daroto deriyaa giddon yohoy, kaysotettaynne qassi huuphphee woykko allaanappenne ambappe yiidda kiitta poliyo soho. Hagan derekka keehin ufayttees.

Arssa yoljjojja na'iya sinttay iigee xeelliyo wode teerida loomiya milatiyora duge gakkiya maayuwa maayada wodallaa wozanaa baassi woziyara iita lo"awuus.

Haatta likkiyo hayllanddiyanne qassi ha beetiya dumma dumma qeeri buqurata paabirkkan medhdhiyoode asaa naatu eray keehippe malaalisees. Zaariddi hara buqura medhdhiyoode ubba kushiya doonan oyttissees.

Issi aaho gutaraa giddon keehi cora asay shiiqidaagaa gidishin, he asaappe sintta xeeran eqqida bitanee ay maaydee? Daraphphaa bollan uttida karetta meray de'iyoobay aybee?

Wolaytta kayimma aayetti woykko balttetati banttta gulbbattan gulbbatiddi wogga woxan sawo bambbariya daaxxiyoode keehippe nashisees. Ha woxay deexxoy qassi keehippe yashshees.

Hayttan agunttay de'iyo issidooza hayttaa kushiyan oyqqi be'iyakko caddeneshsha? Ha doozaa hayttaw aybba go"i de'i woykko ubbakka i coo mokkide?

Zo"uwa ayffiya mitta qomota asay daro sohuwan tokkiyooga be'ettees. He mittaa qommoti keehippe lo'iyoogappe denniddidaagan asay ubba menttiyoogakka doosokkoona bantta ayffiya ubbatto be'anawu lo'iyoo gishshawu.

Issi wolaytta wogaa maayuwaa maayida yelaga na'ay issi irxxaa maatay lo'i diccidosan eqqiis. Appe guye baggaara dorssiyaka beetawusu. Heeraykka miittay de'iyo heera.

Issi amarida asay shiiqettidi allaxxiyo sohuwan de'iyaageeta gidishin, issi na'iyaa soossuwaakko shiiqada eqqaasu. Asay hagaa mala sohuwan allaxxiyoogaa be'iyo wode hachi kiyada biyaakko dosays.

Issi kawo keettan ottiya asati bantta oosuwa yuushuwan tobbiiddi diyaageeta be'iyoode tanakka coo etaara uttada zorettiyakko giissees. Xoossi giikko taanikka etadan hanana gidikkina.

Wolaytta sooddo ambbay puullattidi beettes. Beni wode woykko hachchi tammu layttaappe Kase wolaytta sooddo ambbay daro lo'ibeennaaga gidikkokka ha'i keehin lo'iya ambba

Shimmaynne puutuwaa suuqqiddi ba daddiyo kawusha miishsha go'ettiddi ba hiillan daddiyo wolaytta wogaa maayo gididda bulukkoy beetes. Ha bulukkuwa daro asatti oyqqidosonna.

Zino ta laggeti taappe shaakettidi mattoyiya ushshaa uyi kunddidi meqeretidosona. Hagaa be'ada taani keehippe mishettadanne yeekkada naa'antto hagaa malabaa hanoppite gaada eta minttettada aggaas.

Eesuwan gidin moorettennan takkiyogan likettiyay baynna keehi al"o gidiya qeera kaamee mittaa xaphon eqqiis. Ha qeera kaamiyassi bootta meray de'es.

Asay gallassa budeenaa demmanawunne hachchi kauwa mi aqanawu oottiyoo oosoti de'oosona. Issi na'ay ogiyaa doonan caammaa sikkiyoogee kayoykkonne ootti miyoogee lo'oba.

Qollee dumma dumma kiriyaape merettiya macca asay maayanawu maadiya aaho maayo qommo. Ha maayuwa darotto cimaa aayettinne qassikka yelaga naati maayes.

Wolayitta keettan ziiriyan uttidi woga qumaa woyikko biyyiyaara bambbariyaara usttidi miiddi de'iyaa macca asata. Asatuppe guyye baggaara godaa bollan kawo Xoona misilee kaqetti uttis.

Shooqaa giyoogee goshshanchchay goyyidi liiqissidi kattaa zeri go'ettiyo goshshaa woykko gadiyaa giyoogaa. Goshshanchchay naa"u booraa, kaduwaa , qmbbaraanne xurqqayyiyaa go'ettees.

Diccida maataappe sunttaykka xinqqaa woykko gaattaa giyo maataappe sikettidi kiyiyoogan asay issippe uttidi maanaadan maaddiyaba. Gidikkonne ha miishshay ha'i wodiyan asay naagennaagaappe denddaagan daruwa xayiiddi de'ees.

Daro kattaa qommotun pilggiyaageeti daro qommo kattatun dumma dumma kattaa orddissiyaabaata harggee oyqqennaadan oottiyaabata gujjidi mali be'oosona. Eti qoppoogaadan hanana xaykko haranttuwa harabaa go"ettiyoogan maloosona.

Dumma dumma odo gutarati toophphee ikkonoomee daro baggaara dicciid de'iyoogaa qonccissiiddi doosona. Hegaayo qassi giiraa shiishshiya kawoteetta kifilee kaa'iyo beeray tana ayba ufaysii!

Issi diccidanne xeellanawu keehi lo''iya ambbaa giddon keehippe lo''iya kaameti ogiya doonan asaa issi sohuwappe hara sohuwa efaanawu eqqidi naagoosona.

issi sohuwan beetiya joynniyaa kummi uttida dumma dumma kattaa qommoti beetoosona. etikka qassi daro wode asaassi shiishidi bayzziyoogan keehi eretoosona.

Issi sohuwan zammaana hanotan keexxettida keettaa heezzu zooziyara diyagaappe naa"u baggan diyagee bootta meran tiyyettis. Gidduwan diyagee tiyettido meray ayi male?

Wolaytta wogaa maayuwa maayida asa oonanne ta be'iyo wode morggiyan ho"ees. Ubbakka duriya asaa be'iyo wode wobbiyara ubbay qaaxxanawu malees.

ya baggaara de'iyaa maatay de'iyoo sohuwaappe ha baggaara bootta qamisiyaa maayida macca na'iyaa ayssi barkka uttadee? qassi a uttido oydee ayba meraara de'ii?

Katamaa keettaa xeelliyo wode ubban ta shemppiya daro hidootan guppaydda galatawusu. Pooqiya giyo keettaa be'iyo wode gidikko ubba keeroy awudeeshsha mati gawusu.

Bantta siiriya goozida maccanne attuma gastta bariya heeraan de'iya xeelliyo wode issi kawo keettaa oosanchcha malatiya asati bookettida biittan mittaa tokkiidi de'oosona. Tawu gelennabay eti bantta kushshiyan aybiss guwanttiya aatti wottidona?

Toophphiyaa huuphphee katama addisaba aysiya godatiyo ababa adanecha cora cenggurssa aattiya miishshay sinttan eqqagan haasayaydda deawusu. Ha godattiya tuma odikko addisaba asaa matan keehippe sabetawusu.

Caamay dumma dumma mehiya galbbappe pabirkka geliddi merettiya tohuwaa iittabappe naagiya maayo qommo. Ha caamay gediya puullayanawukka daro go'a immees.

Issi goshshanchchay ba gadiya oottiyo wode daro daafurssiyaabay de'ees. Gadiya di'oy meeccidi bolla baggaara de'iya aradda biittaa efiichchiyo gishshawu zaabbiyanne akaafaa ekkidi irkkaniya bookkees.

Kaamee yaanne haa bululiidi woxxiyo meran boota gidida kaamiyaa ba giddon woysu asaa caana wottadee? I miyiyaannkka sa'aan woysu asati eqqidoonaa?

Phuuphphulleti Kuttuwaappe beettiya muruta gididi asaassi bollawu pirootiiniya immiyogan daruwa maaddeees. Maabukkee dumma dummabaappe seeri merettidi asay haattaa oyqqanaassi gidin harabaassikka keehi go'ees.

Wodee ehido zammaana miishshati dere derettetta giddon qoodin wurennaageeti doosona. Hagetuppe silkke daro go'aa immiyagaa gidishin silkke ha wodiyan asaa naati harabaa aggidi a xallaa pittiyoogee lo'o gidenna.

Booray asaa naatussi daro go'aa immiya so medoosatuppe issuwaa. Goyyanawu, gaashiyaa yerissanawu, shukkidi ashuwaa maanawu, macca miizzatun gattidi maraa yeletissanawu booray maaddees.

Toophphiya giddon ha"ikka issi issi heeratun luxettaassi cube gidiya cirabati de'oosona. Ha xubbiyabatuppe issoy uttidi luxiya kifileti luxettaassi injje gidennaagaa.

Ushsha asay darobbatuppe demmana danddayees. Lemissuwassi geeshshuwa, haatta, laqqilaqqiyabatuni giiggidi asasi geliyaabata etti issoy issoy baga meraninne bayo de'iya qottan issoy issuwappe keehi dummattoosona.

Kaamiya lambba duuqqiyo miishshay keehippe daro marccoy kiyin oosettiya lambbanne hara gukkiyaba duuqiyo buqura. Kaame qassi asanne buqura caaniya zamaana buqura.

Issi gastta aayiya ba huuphphiyaan dungguzzaa pooxxaa qaccada qassikka bulukkuwa qumayada cenggurssaa xoqqissiya buquraa sinttaan eqqada qoccettaa immaydda de'iyaaro gidishiin A ay odaydda de'iyakko erettenna.

Kaatta keettaa giyaa xuufiyaa be'iyoode aybakko baynnasaappe coo mela denddidi tana kattaa ma ma giidi namisay doomi aggiis. Gidikkonne kattaa demma beennaagaappe denddidaagan keehiippe azanaas.

issi sohuwan eqqida cora asatuppe naa"atu maayoy keehi lo'ees shin i shammanawu awan beettii? qassi issi bitanee diyaagee ayssi maayi beennee?

Dooza puute goshshanchchay ba gaden giigissi goyiddi tokkin mokiyanne dicciya guuta mitta. Ha puute keehi aradanne injjettiya gadiya woykko biitta koyees.

Kase Wolaytta moottaa huuphe ayssida mantta Kumbbe Dagatoy issi wode aattido metuwa qoppiyo wode morggiyan deexxees. Ha"i qassi laamettidi beettiyo wode hashshu giissees.

Issi mittappe keexettida keettaay urqqay a bolli tiyettibenaagene dirssaykka qassi miittappe direttidage de'ees. Karekka bullaali uttida heera woykko awa saatiyaa.

muuzzee sa"aa boli laaletti uttidaagee beettiyaagaassi bola bagaara issi na'iyaa uttidaara beetawusu. hegaa xalaala gidennan ha muuzziyaassi xeelliyoode keehi lo'iya hanottatti doosona.

Cora wolaytta biittaa yettanchchatinne durssanchchati de'oosan tana wolaytta yettaadaaninne durssaadan lo"iyabi ha sa'aa bolli baawa. Ha eti duriiddinne yexxiiddi de'oosona.

Issi issi yalaga macca naati ooratta yiida maayuwaa bantta gulbbataappe pude aadhdhiyaagaa shamidi maayiyoogee he maayoy etaara ayba pokkes giidetii?

Dumma dumma layttatun bonchchettiiddi takkida wolaytta asaa layttaa laamiya gifaataa erissiyogan daro sunttaa xaafissida arttistteti oonee oonee? Eti eretissido ogee wogaa qonccissii?

Wolaytta soodo gita ambbappe huuphphessa bagan de'iya wolayttan ubbakka mule Toophphiyan erettidda daamotta deriyan de'iya carkkoy irxxi gees. Ha heera doozaykka dumma.

Bollaa tiyettidi simmin keehippe loyttiyaa looshiniyaa woykko qibaatiyaa gatettiyaa buquray bayzziyo keettan dumma dumma meran asay shammanawu qoncciyaan uttidagee beettees.

Issi luxetta keettan luxissiyaagee he keettan de'iya dumma dumma miishshata besses etikka oyqqidi be'iiddi doosona. Gidikkone luxiyogee hagaa mala sohuwaa ba doonaanne kushiya kammana koshshoosona ayssi giikko qohiyaba gidoosona.

Karetta zo'onne adil'e ciishsha meraa oyqqida heezzu asay tooraa oyqqidi duriyogan qohettana danddoyoosona. Durssanchchay awudekka aaho dembban woykko sohuwan durana koshshes.

Suure keexxi giigissidi yuushuwaa qiphphi oottidi qorqqoruwaan diriyoogee keehippe maalaaliyaaba. keetta daapuridi keexxoyikka qorqqoruwaanee qassikka yuushuwaa diranayikka appe dariyaa qorqqoruwaanee.

Qoodan heezzaa gidiya aawatettay imettido gastta attuma asat issisaan ya'aa shiiqqida asas qonccettaanne hasayissuwaa odiid diyageeta gidishiin hagaa qassi Wolaytta televizhzhinee oduwaa gattiidi dees. Hageekka lo'obbatteenne.

Nu biittan issi gita koskke de'iyaagee issi guuttan cora kaamiyan caanissidi kattaa ehissidoogaa qassi issi issi qeera koskketi he kattaa ekki simmidi ayssi al''ettiyoonaa?

Giya gallassi ogiyaan hemettiyaa asay naagettanawu bessees, gaasoykka daro kaamee hemettiyo gishshataassa. Heezzu tohuwaawa kaamee guutta sohuwaa asaa efi efidi asaappe marccuwaa maxiiddi pe'ees.

Dungguzzaa maayidi hashiyan tooraa wottidi eqqida yelaga attuma naatuppe habagga gaxaagee huuphiyaa mooridi qanxxissiis. Etappe guyye baggaara beettiyaa daamoota deree irxxa malatees.

Haatta giduwan asaa naati sa'an hemettiyogadan hemettiya kafotta merettay keehippe malaales. Ha kafotta dumma dumma asay cora sohuwappe yiiddi malaalettiddi be'ees.

Wolaytta moottaa giddon ganddaaninne ambban de'iya dere asaappe dariyageeti santtaa galla galla go"ettosoona. Santtay darotoo barggottiyanne gezzettiya heeratun aahuwan murutettees.

Heezzu geliyoo penggiyaara de'iyaa issi woossa keettay de'ees. ha woossa keettay qassi itoophphiyaa orttodokisee woosa keettaa getetti xeegettees. qassi ikka daro asaa kalettees.

Hakkamo keettaa bessiya erissuwappe garssaa baggaara asay yaanne hanne aadhdhidi de'iyaageeti awa biyoona? Ha asati ayssi kaamiya ogiya kanttidi biidi esotokkona?

Wodallati oottanawu ho'o wolqqaara de'iyo gishshawu minni oottikko Toophphiyo hiyessatettaappe kessana danddayiya deretettaa kifileta. Wodallatettaa layttay daro allaaleta oottanawu danddayiyo wode.

Maattaa koottay ba giddon maattaa eessaa oyqqiyaagaa gidishin akka lo''o sohuwan wottana. Lo''o heeran daana xaykko mattay keettaappe kiyidi xayiichchees.

Xaaxettida santtay, kaarootee, donoynne hegaa malatiyaabati nu bollaa kifiletu payyatettawu keehi go"iyaageeta. Eti qassi shamawukka hara asho qumatuppe guutta miishshaa ekkoosona.

Manggoy keehippe mali'iyanne puula gujjiya ho'iya heeran mokkiya miyo mitta ayfe. Ha miyo mitta ayfiya gaashshi gaashshiddi qassikka gumi'iddi meetes.

Deretettawu haggaazaa immanawu kaamee eqqiyo sohuwan eqqidi asaa ekkiddi de'iyaa kaametu qooday aappunee? Kaametun gelanawu eqqida asaa giddon maccaanne attuma asaa qooday aappunee?

Daro toophphiya biittaawati kare biittan daro wodiya aattidi simmiyo wode ufayssaa dumma dumma hanotan qonccissoosona. Ha izaawatuppe dariyageeti biittaa yeroosonanne attidaageeti qassi yeekkoosona.

Tuy! Bantta sinttan dumma dumma merattanne qalametta tiyidda yelaga naati aybba iittiyona wora gidon de'iya do'a malatossonna. Ha naati lo'ay giidi banttana mooridsonna.

Issi yelaga arssa na'iyaa huuphiyan qophiyaa wottada qassi hegaadankka karetta suriyaa gixxada dungguzaa qooriyaara duge yeddada uttaasu. Hegaadankka bootta shuraabiyaa maayada shuchchaa bollan toho bollan utta wottaasu.

Issi asa ubbay ba laggiyara biidi laaxaa miyo keettay diyagan dure asa xallay gelidi mees. Taanikka ha saaminttan ta siiqeera ya beennan mule aggikke.

Sa'an hemettiyaa gal"amushiyaa meraa milatiyaa asay ba keettaan keettaa puulaa gujjanawu go"ettiyoo buqurati sa'an miccetti uttidageeti beettoosona. qassi etikka qoodan ichchashsha.

Oggiyaa doonan asay ba eriyo asara giidin erreena asar issippe bantta de'uwaaba hassayiyyo soho. Ettika asa naatusi immiyoo go'orra gatti xeelliyoode keehi gayitteena.

Wolaytta biittan dere asay ba kushiyan medhdhidi go"ettiyobatuppe issoy qanxxiya qarabata. Ha qarabati mashshaa, billamaa, baacaa, kalttaanne beexiya gidana danddayees.

Toophphiya kawotettay doommidi oottiddi de'iyo kooriideriya dichchaa oosoti yelagati allaxxanawu gita beeraara de'oosona. Ha dichchaa oosoti moorettennan aduussa wodiya haggaazana mala dere asay naagana bessees.

Harare yunvurushiyaa luxetta keettay dirssay gam'ido gishshawu ceeggidi moorettis. Hegaa gishshawu hara shuchcha dirssaa lo'iya era qalamiyaan tiyidi loyttana koshshes.

Sa'an kunddidi macca naatu caammay hemettiyoo wode onganaaniyaba milatiyaage wottida naati de'ishin be'iyaa nuna ha uttidaageta ayba yashshes gidetii eretii!

Nu heeran issi tukke keettay de'iyaagan tukkiyaa caddanaappe kasetidi he tukke keettan uttida asaa singgissiyoogee tukkiyaa ushshaa amalee de'iyoo asaa ayba ufayssiishsha?

Meran a miyee adil'e ciishsha meraara de'iyaa kaamiyaa xeelliyoode appe sintta baggaara ogiyaa giigissi pittiyaa puxaay sintta baggaara de'iyaagee beettees.

So giddon ho'otettay kaseegaappe ha gujjiyoode zarbbissanawu qofetti giigida zammaana miishshay oydiya bollan eqqiis. Ha miishshaa matan phalqqetta loomee nne dooya maxaafay de"es.

Ha"i wodiyan dumma dumma heeratun cora maccanne attuma naati puulaxxiyobati bayzettoosona. Ha alleeqota darotoo macca naati go"ettiyo wode etappe dariyageeti qooriyan wottiyogeeta.

Ha sohuwan issi yelaga adussa na'iya qommoppe biidi duge gediya gakkiya adussa maayuwa maayada oydiya bollan uttaasu. I meraykka arssa.

Naa"u keettati de'iyageeti beettiyo wode issi keettay malaala hanotan pooqe milatidi keexetti uttidaagee de'ees. Ha keettaappe sintta baggaara xomppiya mittay eqqi uttiis.

Xurumbbay punnanaassi maaddiya miishsha gididi birataape merettidi go'aa bollan pee'ees. Assi gomppay carkkuwa aattanaassi danddayiya xoo'iyaara de'iyoogan qassi ha miishshay punettiyode asay ississaa shiiqanaassi maaddeees.

Biittappe kiyiya cuway heera hambbalashiyoogape kanttiddi asa bollani dumma dumma carkkuwan worajjiya harggetussi gattana danddayees. Hegetuppeka sintta xeeran kiyooge quppiya harggiyanne hegetu mala.

Nu biitta asayi kattidi gidin kattennan maanawu koyyiyoo kattayi ayibbee giikko keehippe mal''iyaa mittaa ayipiyaa. I miyoodekka ma ma ges.

Arssa bitanee ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya miishshaa wottidi kiitaa aattiiddi diyaagaa sunttay oonee? I mayyido mayyuwa merayikka ayi malee?

Qoodan daro gidida musuluume ammanuwaa kaalliyaa dumma dumma meraara de'iyaa maayuwaa maayida asati gulbbatidi bantta xoossaa woossiyoode biittay anjjettiyoogee keehippe lo"ees.

Attuma naatu huuphphe keettaa oosuwan daro yelagati hashetidi oottiyo wode ha oottiya naatikka marccuwa demmiyogan banttana ayssiyogee keehippe malaalees. Hegaadankka giigettiya asaykka ba puulaa naagiyogee etassikka daro hira.

Tukke shhayetti uttidaageenne penttida tukkee tigettidaagee buquraara beettes. Tukkiya keehin dosayis ayssi giikko issi siine tukkiya uyikko xiskkenan daro saatiya uttada nabbabbana danddayayis.

Lo"iya ciishshati de'iyo sohuwan oydeenne xarapheezzay issippe shiiqidi uttidaagaa matan saanee bolla baggaara de'iyagaa xeelliyo wode mal"iya kattaa maana haniyogee akeekettees.

Ha sohuwan goshshaa suure goyyidi tokkin gakkidi kattan yeggin kattaa mal'ettiya miximixo barbbaree beettes. Hagee barbbaree leemisuwaassi ekkikko santtan yeggidi guuttaa poogettanawu maaddes.

Issi macca na'iyaa adussaa huuphiyaara de'iyaara huuphiyaa lo"o hanotan dooqissada pude zaara yiica wottaasu. Huuphiya loyrtidi giigissi oyqqiyaa macca naati keehiippe lo"oosona.

Erissoy yaages" daamoota woyide allana zoreta keettaa 4ntto yuushoy 11ntto ooso layttaa 1ro eesso konssonuwa" godishin a xaafiday oonee? Hagee ayibee?

Wolaytta maatassi keehippe baaxettida wolaytta sooddo yunburushiyaa giddon luxxisiyaaga a sunttaykka mantta kebede ashenaafa getettiyaa yelagay asayoo haasayiidi de'iyaagee beettees.

Asay woosa keettaa biidi goynniyonne woossiyogee hara ubbabaappe asa nawu daro koshshiyaba. Taayyo qassi woosa keettaa baada goynniyode siyettiya ufayssay haraba.

issi keettaa giddon ispporttiyaa oottiidi beetiya cora maccanne atumma naati naa'u asatu sinttan beetoosona. ha sohuwankka qassi ha asati diyaageetikka beetoosona.

Keehin lo'iyaa beni wodiyan giigida kattaa maanawu maadiyaabay samppa geetettees. Samppay kushshiyaa hiilanchchati banttawu de'iya eran medhdhidi giyawu shiishiyogan banttana aysoosona.

Taani ben nu sooni mehiya henttawunne maataa buuchchawu keehi gooba. Tana qassi qeeri miizzaa maraa sulppuppaida aaca qooruwan heemmiyode daro ufayssees.

Keehippe cora naati issippe uttiddi allaxxiyo heeray xoosa sunttan aybba lo'iya heere! Ha heeran de'iya ubba asaykka qassi aybba puulatidonna!

Vaaziliiniyaa be'iyo wode taayo qoppettiyay aybee giikko a bollaa tiyikko bollan purcci purcci kiyiyaabata xayssiyoogaa. Hegaa xalla gidennan diishin bollaa shiccissiyoogeekka siyettees.

Wolaytta sooddo yunvurshiyan luxiyoogee tana keehi ufayssees gaasoykka nu Soo baada yaana giikko taassi matan diyo gishshataassa. Hegaa xalla gidennan de"uwaassikka injjetees.

Boora goshay naa'u booratta issippe waaxxiddi goshanchchay ba gadiya go'iyo keehippe zokko meqetta ooso. Donoy aradda gaden mokkiya mali'o qumma.

Alttaayye Firewu qofettiyoo hawulttiyaa miyyiyan eqqidi footuwaa dendda na'ayii hawulttee oossettidi wurin denddidaakko aaro puula. Carkkuwaa hanotettayi keehippe irxxanne lo'o malatees.

Asay erissuwaa dere asaassi dumma dumma ogiyan odes leemisuwawu ekkikko televizhiiniyan raadiya yootes. Shin issitoo issitoo xaafidi ogiyan kaqqi wottes.

Ha keehippe cora dumma dumma jabanay ubba qassikka qumma wottiddi miyo daro buqurati de'iyo sohoy aybba lo'o lo'i! Ha sohuwa puula qonccissiya qaali baawa.

Dumma dumma miittaa ayfetti giyan bayzzin, ka'in maanawu maaddees. Darotto tohossa toophphiyaa dalgga amantte afokaduwaa ayfiyaa bayzziyogan erettees. Giddope attin hagaa asay loyttidi goettiyakko erettena malaalees.

Bantta luxetta keetta kifiliyan dawutara sinttan wottidi uttida luxanchchati tuma ayba qarettiyona! Ha naata be'iyoode luxetta oonakka luxa luxa gees.

Toophphiya biittaa kaalettida kiike moconatuppe ba wodiyan maataa hara kiike moconaassi immida kase kiike moconay oonee? Ha kiike moconaa qofay gammeeyyee gamma gidennee?

Hagee biittan de'iya do'a ubbaappe geesan dariyaagaa gididi asaassi go'aa immees. Hegeekka parkkiyan gelissin dumm dumma sohotuppe yiida turistteti A be'idi miishshaa immiyogan miishshaa demissiya medoosa.

Issi biittaa asay ba biittaa wogaa gidin ba doonaa loytyidi bonchchabwu koshshiyogaa sinttaara kaalettiyageeti minttidi yootoosona. Ayssi giikko wogay bonchchettana koshshees.

Oyddu macca wolaitta wogaa maayuwaa keehiippe lo'iyannw zamaana ogiyan sikissidoogaa maayidi banttappe giduwaan issi walqqaqqiyo banttaagaappe qiibaa dummatiyaa maayuwaa mayzzidi azinawu immanaaniyonaashsha?

Bitane issoy diyagee macca zal"anchchatu sinttan eqqidi maaxe nne danqqala santtaa wachchees. Ha asatu giddoppe amaridaageeti maataappe oosettida qophiya wottidosona.

Dumma dumma ooso qommoti de'oosona. He ooso qommotuppekka issoy qassi pernniichchere keettaa dooyidi oottikko hegan dumma dumma lo'iya oydiya deskkiyanne alggaa waaxikko daro biraa demissees.

Cora asaassi hiittaanne aquwa haggaazuwa immiya puula hanotan giigida keettay irxxa kuway beettiyosan de'es. Ha keettaa karen uttiyo oydee de'es.

Hagee nu gaden darkkoora tokkidi dumma dumma hargeti nuna oyqqena mala giidi minjjiyoonne ba gaden naagiyoo maataaa qommo gigidaga mala xalee awankka baa.

Luxetta keettan dumma dumma qommo uttiyoonne qassi dawutaraa wottidi xaafiyoonne buqurata wottiyoo oydeti de'oosona. Kawuwaa luxiyoo keettan cora attumanne macca naati issippe uttitidi tamaaroosona.

Udulaa giyoogee mittaa woocidi tukkiyaa gidin harabatakka caddanawu maadiyaa mittaappe giigiyaa buqura. Ollaa kalttan woocidi qassi hegaadankka gaxaakka ciiridi giigissidi go"ettiyooba.

Nu heeran hagiddon mata wode dooyettida quma keettay de'iyaagan asay hegaa keena daro he keettan go'etiiddi dookona shin he keettan ka'iyaa qumay mal''eneeye?

Ha paranjja miizzaa zerettati keehippe iita miizza ubbatookka miidi miidi kalliyaaba gidokkona. Eti immiyoo maattaa go"ayi daro gidikkonne eta muussayi daro yaashshiyaaba.

issi maccaassiya diyaara ba kushiya xoqqu oottada asaassi odaydda de'awusu. ha maccaassee oosoy asaassi daro wode qassi oduwaa gattiyoogaa malatees.

Qoodan keehi cora asay issi sohan diyagaa be'ada taanikka aybeeshsha gaada shiiqa xeelliyode asa ubbay ufayttees. Taanikka yaa biyorin kuwaassiya kaassay tanakka xeella xeella giis.

Ciirettida shuchchaa ogiyan issi kaamee eqqiidagaappe ha baggaara eqqidaa asatu qooday woysee? Asatu miyiyan de'iya super markkeetiya giddon aybee beettiyay?

Hagee kiriyappe dadettidi kattaa qolanaassinne sinttassi minjjanaassi maaddiya miishsha geetettidi erettees.A bollan de'iyaage qassi kattaa makkanaassine haattaa duuqqanaassi maaddiya miishsha gididi go'ees.

Ambbaaninnee allaanaa giddon daro katta ayfeti de'ishin afkaatoy etappe issuwaa miyode mal'es. Ka'ida afkaatuwa moorettida sohuwan wottiyooge wooqettiyo gishshawu payya sayiniya bollaninne hara buquratin wottana koshshes.

Maata mala meeray de'iyo sohuwan de'yaa asay keehippe bantta de'uwa oratta hiddottan kaalettiyooge qonche. Hegeetikka asa naatussi keehi cora maadduwaa immiya mereta immota.

Maccanne attuma yelaganne gasta asati bantta bollaa payatettaa naaganawu bollaa minttettuwa oottidi de'oosona. Hagaadan ba payatettaa naganawu waretiyanne ba bolla naagiya asay tana ayba ufaysiisha.

Issi luxetta keettan luxissiyageeti, luxanchchatinne luxetta keettaa kaalettiyageeti aybi yuushuwan tobbana danddayiyonaa? Wolayttan eta zoretay dere asaakko gakkanaadan maaddiya coraa gattiya sinttati oonee oonee ?

Nu toophphiyassi de'iya issippetettay ba wogaa issoy harawu yettaninne wogaa maayuwan qonccissiyoogee meezetidaba. Leemisuwawu aayoti hadiya bullukkuwa maayidi yettan bantta biittaa sabboosona.

Asay ushshaa uyiiddi shaakki eridi uyanawu koshshes. Daro asay matoyiyaa ushshaa uyiyoogan ba bolli qohuwaa gattes, qassikka xoossaappekka nagaraa ekkes.

cora arssa guutta naati issippe shiiqidi guugantta kuwan uttidi ayi oottiyoonaa? Eta daroti gombbuwaa oyiqqibookkonashin issinna bakushiyan ayssi oyiqqada uttadee?

Bootta maayuwa maaya uttada shuchchaa miyan eqqida arssa yelaga na'ee sunttay oonee? Ha na'iya aybaa oottaydda de'ay shuchchaa bolli aybissi zemppadee?

Geeshshatettaa nne xekkaa naagida muussawu gidin huuphiya shemppissanawu daro injjetiya katta keettan asay coratti uttiis. Ha keettankka odi bessay kaassaa aattees.

Keehippe daro gastta asatti issippe shiiqqiddi katta ayfiya bantta giddon wottiddi xeelliyagetti be'iya asaaka ubba aybba lo'iyoona! Ettappe gidon de'iya kattaykka keehippe mali'iyaaga!

Asa naati banttana hargge sakkena mala daro dumma dumma quma qomota go"ettiyabba giddikkonne bolla qaatay keehippe koshshees. Hega giishawu Ispporttiya galla galla ottiyooge daroppe koshshiyabba.

Yihuna mobayle keettaa yaagiyaa xifatiyaappe garssa baggaara beettiyaa asati qoodan muleera appunee? qassi issi cancare shuraabiyaa maayida yelaga na'ay ayba oottii?

Loomee ba mitta bollan kai teeridi xeelanawu ayba lo"i! Gooshshanchchawu ne kushshe xoossan anjjetto. Inttena qohiyaba godi seeroXoossay intteyo awane ira injjeyo.

Asay siiniyaa geeshshidi meeccidi tukkiyaa tigana xaykko tana uyanawu iiti aggees. Oyssaa darissi yeggidi penttissiddo tukkiyaa be'iyo wode tana uya uya gees.

Dalqqidalqqiyaa aaho shooqan de'iyaa badalaa murutayii de'iyoosayi nugadeena gidiyaakko taani xiixxa xiixxada mayichchanawu de'ays. Gaxaara xeelliyoode murutayii puulattidi keehi lo'ees.

Hachchi woggaa gallassi guuran woosa keetta cora asay guuran kasetidi biidi gulbbati xoossa woossiiddi de'ees. Taanikka he asaara baada gulbbatiyoogaa dosays.

Yettaa yexxissanawu asay dumma dumma yettaa loyttiya miishshaa go'ettiyooge lo'o. Yettaa yexxissiiddi cenggurssaa xoqqunne ziqqi qassi yettaa mal"ettiya miishshay ubba daro lo'o.

Keehi cora miizzay dirssaa xaphon eqqidi bayzettanawu eqqidaageti beettiyoosan dumma dumma meraara de'iyaageti keehippe modhdhigo giishshawu ashoy ha'i shukkada ma ma ges!

Issi issi wode haattaa heeran asi baynna saatiyan issi asi barkka wodhdhikko asaa yashshees. Ayssi giikko issi issi wode haattaa heeran daydanttay denddees.

Shaatee urqqaappe merettiyaa so giddo miishsha gididi a go'ay bambbariyaa tushi tushidi maanawu maaddees. Shaatiyaa go'ay bambbariyaa tushiyoogaa xalla gidennan sooni kaqqin puulaa immees.

Issi meraara paranjjaa malattiyaa boottaara heljejja na'ya bana keehiippe aleqqisadanne ba qooriyankka worqqaa wottada ba kushshiyan wottido saatiyaara haa simma xeelliyara laa ayba lo'ay?

Masoofee kattaa qolidi maanawu qassikka zazzaree zazzaranawu maaddees. Samppay qassi kattaa ayifiya punnidi geeshshanawunne qarxxay qol'uwaanne wuyigiya shaakkanawunne ha buqurata kaqqanawu maaddes.

Maatay dumma dumma medosatti miyo qassikka wolaytta wogaa maata keexanawu maadiya meretta imotta. Ha meretta bucciddinne ubbakka mehiya heemmiddi mizzeetes.

Kushe hiillatu ayipe gidida son wuyigen kaqqiyoo masoobe xeelliyo wode ayiba injjeti. Ha masoobe wuyigen kaqqin ,keettassi dumma puulaa immes.

Biittaa giddon unkkkottidi asay maanawu gigida kaattay maaran maaran wodhdhi uttidaagaa sunttay aybee? I qoletti uttiddo sharaa meray ay malatii?

Issi yelaga na'iya ba huuphiya woyikko goofariya keehippe lo'iya hanotan dooqissidaara beettawusu. Huuphe asay ba puula bessanawunne qassikka bantta liiphiya awaappenne hara iitabatuppe naaganawu maaddees.

Doonuwaa xiixxidi giigisiyo chipsiya yaagiyo qumay ogiyan hemettayda doona qaattanawu maaddees. Ha maashinne de'iyakko tanikka hagaa mala oosuwaa oottiyakko ixxikkeshin tawu wolqqay danddayenna waato.

Deriyan mokkiya mitta gididi hara mittaappe dummatiyobay assi hayttay sossi koshshiya miishshaa mexxanaassi maaddeees.A go'aykka zambbeeliya daddanaassi daroto go'an pee'ees.

Xaace gidanawu koshshiyabatuppe issoy lo'o eeshshaa woykko lo'o kandduwaa. Xaaceti daroto biyosaa biyosaa zayiyaa ekkidi woykko ba'idi wonjjalaa teqqanawu boosona .

Naa'u yelaga naati wodee ehiido zammaana buqura oyqqidaageeti beettoosona. Ha buquray asaa dumma sohotun leemisuwawu yeehuwan woyikko yettan gidin pootuwa denttanawu maaddees.

Qumaa miyo uteele keettaa mala sohuwaan xaraphpheezza bolli masoofiyara dumma dumma qumay beettees. Ha qumaa miyo saniyan aadhdhi uttida buddenaa dooddida woxxee xeelliyode ma ma giid saassoyees.

Cora qommo fabirika woyikko zaammanna maattayi beettees. Ha murutayi asay maattay bayinna woyikko go'ettenna heeratun koskkiyappe shammidi go'ettiyo muruta qommo.

Luxetta keettan cora uttiyoo oydetinne dawutaraanne hara luxettawu maaddiya buqurata wottiyoo oydeti de'oosona. Ha luxetta keettan luxiyaa luxanchati aappun saatiyan geliyoona?

Deskkiya bollan birilliiyaara uttida eessaa uyidi pacissiday oonaa gidanawu danddayii? Ha birilliya miyyessan diya masoofiya qalamiya meray intteyyoo ayi malatii?

Dumma dumma mittaa qommo puutiya dichchidi bayzziya eqotay biron dicciya puutee awa daruwan qohettennaadan genttidosona. Puutiya dichchay daro makkisuwa koyyiyaba.

Wolaytta gutaray ''shemppuwaa maaroshin'' mantta Alttayee Firiya kawotettaa wode keexettida gutara. Ha gutaraa giddo gelidi miyoodee, uyiyoodee, yaa'iyoodeenne allaxxiyo wode Alttaye Firee hassayettees.

Wolaytta wodalla naati ubbay issi mala wogaa maayuwa woykko haddiya maayiddi keehippe lo'ossona. Ha issi yafaran eqidda yelagatta tawu yootiyo qaalay xayiis

Taappe bayira ishayi aadhdhida aginan keehippe lo'iyanne puullatida yelaga nayyiyo ekkiis. He naye bullachchanikka zaree, dabboyi, bolloyi, jaalayinne lagge ubbay beettiin ta wozanan keehippe ufayittaas.

Biittanne shuchcha qassikka keehipe deexxo buqura caaniya mera zo'o kaame mataara kanttiyoode bollay kokkorees. Ha kaamiya cenggurssaykka keehippe daganttiddi yashshes.

Dumma dumma yettaa miishshati asaa naatussi doosona. Hegeetuppekka Hagee kiraariya geetettiyaagaa gidishin naa'u kushiyan goettiddi issuwan pudenne duge shocciidi hinkko kushiyan cengurssa loyttiyaasaa oyiqqidi kaa'eettes.

Issi sohuwan puula siinee uttissiyoo miishshaara de'ees. Ha asa kushee oyqqido puulaa siiniyaa be'iyoo wode siyettiyabay mal''enna tukkeekka coo mal''anawu de'ees.

Biittee sarotettaanne woppatettaa naagissanawu dere asaynne kawotettay issippe hashetidi oottana bessees. Kawotettaa oosuwa polissiya xaaceti shemppiyonne dumma dumma haggaazaa immiya keettati dumma sohotun keexettiiddi de'oosona.

Ha mera karetta miishshay tukkiyanne hara dumma dumma shaashsha shaa'annawu maadiya biratappe merettiya kawusha miishsha. Ha buquray ganddaninne ambban daro go'a imees.

Eceree asaara issppe de'iya asaa keehippe qohiya dumma dumma katattanne buqurata miya keehippe iittanne kobba do'a. Ha do'ay gawarassi qumma gididdi maades.

Daamoota Woyde allaana zoreta keettay bullaala aginan oyddantto yuusho isiinintto ooso layttaa shiiquwa Baddeesa ambban poliis. Ha xuufetiyawu daro mooroy de'es.

Asaa meraanne qassi asayi ba puulatetta naagiyo ogiya bessiya misiletinne puulaa miishshati de'oosona. Hayittaanne siiriya lukissida, mentterishshaa zo'obaa tiyidanne dumma qassi worqqaa milatiyabati beettoosona.

Shanxxay dumma dumma buqura woykko zali'iya miccidi bayzziyo keehippe aahonne lee'e miishsha. Ha shanxxay dumma dumma mitta ayfetta miccadda bayzzawusu.

Giyaa giddon cora baltteta asay de'iyaagee bantta zal"iyoo zal"iyaa ubbay oliigidi giya giddo ginan wogga qamisiyaa maayidi asa ubbawu xoossaa qaalaa odiyaagaa siyoosona.

Toophphiya giddon cora keehi lo'iya meedosatu xalaalay diyo parkketi de'oosona giyogaa. Ubba qassi niyaala giyo meedoosay diyo parkkiya hachchi wontto geennan baada be'ana koshshays.

Kase Toophphiya sima xaatta mocconaa Damaqqa Mokkoniin issi kare biitta allaaliya polisanawu yiida imattaara tobbidi de'ees. Hagaa mala tobbekka bittee sintta dichchawu keehii lo'o.

Laa ayba gudebaa bessii tana. Beni asay ganddaa heeran mittaa sharqquwara barchchetiyogee attidi ha"i asay maabiraatiyan kattiyo wodee yiisi gidennee!

Katta keetta giyoogee asay namiseytidi kaattaa maanawu demmiyoo kattay giigi wottiyoo keettaa. Issi yelaga na'iyaa kaatta keetta Karen haattan kushiyaa meecetayda de'awusu.

Issi cooce milatiyaa sohuwaa penttoy saluwaa simmidi penttiidi de'iyoo sohuwaa awa biittaa giyoo? ha cuwaa meraykka ayba meraa mayidi cuwattii?

Toophphiya ay biittaawukka kushiya immenna mino biitta gidiyogaadan ba biittaa banddira kaqqiyo wode tana daruwa ufayssees. Qassi nu toophphiya banddirankka aybakka yeellatikke.

issi adussa keettay diyaagaassi meray keehi lo'ees shin aybba iittii intena iitenee? qassi ha keettaa matan sa"aa boli diyaabay aybee?

Issi furnichcheriyaa xaraphphpezzankumi uttida keettan cora asay oosuwaa oottidi de'ees. Ha keettay marccuwaa minjjiyo eqqotta milatees. Agiddon oosuwaappe kiyo saatee hegadankka utettay hegaamalatees.

Daraphan cora asatti issippe shiiqiddi merettida metuwaa birshshanawu tobbiiddenne haasayidde xuufiyakka xaafosonna. Cora asattu giddon issi xaace ba maayuwa maayiddi beetees.

Naa'u goomaawa motoree immiyo cora go'ay de'ikkonne issito issito wolqqaama danuwaa gattoosona. Asay ha wodiyan naa'u goomaawa motoretun haahosaa toggidi manddarees .

Issi issi biitta asaassi a wogaynne siraatay qassi a danddayida yettay de'ees giyogaa. Qassi eta maayo ubbaa giddon botta kiriyappe dadettida maayoy maaya maaya gees.

Issi keettaa asay issippe maccaynne attumay shiiqidi eqqidaageeti beettoosona. Hagaadan issi keettaa asay issippe siiqotan shiiqiyo wode keehippe lo"iya woga.

Ha"i nu kawoy Toophphiyaa kawoy darotoo dumma dumma biittaa be"anawu biiddi issi mala maayuwa woykko suufiya maayidi bes. A naagiyaageetikka qassi aara issippe boosona.

Issi bitanee naa''u dirssaappe gidduwan eqo puxaanne dumma dumma buqurata tookki uttiis. Ha bitanee kawo mi aqiyoobaa demmanawu baaxetiyo baaxee keehi qarettiyaaba.

issi sohuwan beetiya cora punni wottido uppuuppati diyaageeti meraara keehi lo'iddi beetoosona. hageetussi go'ay aybee giikko asay ba lidetaa bonchchanaassa.

Issi yelaga na'ay ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa wottidi aattiiddi diyo kiitay ayibee? A guyyen diya keettaa qalamee ayibee?

Ooratta attuma asay wottiyo wogga asaa karetta caammay des. Ha caammaa marccoy hegaadan darenna gishshawu qassikka karetta gidiyo gishshawu daro asay wottes.

issi deree beetiyaagaassi bola bagan mokki uttida maataappe garssaara diya shooqay duge goyetoogaassi gaasoy aybee? qassi i awa biitaa goshshaa oosoo?

Qoodan oydda gidiya keehiin haahuwan beettiyaa xoqqa derettinne qassikka ziqqan beettiya dumma duumma mittati muuzee, uuttaynne harabaati gade gidon calkki calkkiyaagee wozanaa shemppissees.

Issi maahiyaa giyo wora do"ay gedekko simmi biide ha guye simmidi dereqqa paatees. Appe sintta baggaara qassi keehin dicci uttida kaloy de'ees.

Karetta cenggurssaa xoqqu oottanawu maaddiya issi ali'o buquray uttidaagee beettes. Hageekka de'iyoosay darotoo woossiyo keettaaninne qassi wode ehido miishshata giigissiyo keettaana.

Toohphpiyaa xomppiyaa eqqottaan de'iyaa aysuwaanne a giddon de'iyaa daanatettan uttida asaa ogiyaa beesiyaa gel'iya Firehiwota cora cenggurssa gatiyabatti i sinttan eqqin diriphphan haasayda de'awusu. Hana na'iyaa gelenan ceegana hanayee?

issi orttodookisse woosa keettay diyaagee beettiyaagaassi bola baga meray adil'e ciishsha malattiya meray des. ha keettaykka asaassi keehi lo'iya go'aa immees.

Cora qommo deretettaa naqaashshaa aattiya wodee ehiidobati beettoosona. Hageeti keehippe lo'obaanne hegaadankka iitabaa asaassi aattiyogaan asaa huuphiya ufayissiyogaaninne kayyoyiyoogan erettoosona.

Taani beni guuttatettan de'iyo wode asay coratti uttidosaa baanawu iita yashshees. Ayssi giikko cora asay diyosay taayo yeeho kare malatidi daganttees.

oyddu maccanne attuma naati issi sohuwan eqqidaageeti beetiyaageetti duriidi beetoosona. ha durssaykka qassi hagan asaa oonatettaa qonccissanaassi keehi maadiyaaba malattees.